Iilongo niilongo oyina iimaliwa yayoloka thana yimwe oyomafo manka yimwe iikukutu. Iimaliwa mbino oyina omayoloko moongushu nomomitalelo oshowo momalwala gayo.

Ombaanga yotango yopashigwana, ohayi kambadhala okutula po omakwatathano noshigwana kombinga yomalunduluko ngono hage ya mombaanga ngaashi iihohela mbyoka hayi nanwa aantu uuna taya mono omayakulo gombaanga.

Omandiki goositola dhii pumbiwa ya kehe esiku, oga kala ga tulapo omalandulathano kutya uuna aantu yrya okulanda iinima yawo oha ya yi momikweyo opo ya pewa thene oompito dho kuninga omafutilo.